Tomoni ba tier bakiti limbangda bakiti tango Ezra naba cousin

Ba tia nyama ya kotokisa na kati ya sani ba tia pe na provo.

Awa toza komona motu ya pusu amemi ba gaz na pusu na ye alati chapeau ya bleu, na chemise ya pembe, na pantalon ya mwindu liboso ndako etage oyo toza komona ba mutuka ebele etelemi wana.

Esika na komi eza na parking ya stade ba mutuka ebele etelemi na parking esali molongo molayi

Tozalikomona komona batu mibale baza na kati ya bwato baza KO katisa ebale ya fleuve congo bameni biloko nakati ya mwato.

Cahiers ya banakelasi ba tié yango na kati ya sanduku na ba livre ya banankelasi, yango wana ba bengi yango ba cahiers .

Mwana mobali avandi na sale oyo eza na ba kiti ya mabaya na sima naye eza na batu ebele batelemi.

Awa tozali komona batye pusu ya sika na pao na rato toza komona eza ndako ya ba karo liboso kaza containers ya motane.

Tozali komona motuka oyo, ba benga yango eboma moto ! eza koleka na balabala na motuka ya moke eza koleka na nzela, liboso toza komona ndako ya etage.

Toza komona batu ya politiki baza na sale de réunion bazosala conference ba mosusu baza kotanga ba mosusu bazotala na ba laptop na ba ba mosusu baza kokoma.

Bato ya mosala ya douane bakangi foto souvenire baza kolakisa bato ndenge basalaka na douane.

Toza ko mona bana mibali ba vandi na kati ya terrain, terraln ezali côté mosusu oza komona eza na matiti, côté mosusu eza ya zelo. Toza ko mona pe na ba poto ya mwinda, bana mosusu ba telemi .

Loza komona motuka mibale ya pembe eza na kati ya garage mwana mobali avandi na ebonga.

Tomoni mwana moke aza koleka na bala bala, tomoni ndako eza na cloture ya manzanza, tomoni na terasi etondi mayi ya salite.

Tomoni bato baza kokende na mboka bamati na mutuka na nsima ya carosserie bamosusu bavandi bamosusu baza likolama ya carosserie papa moko asaini ete adiembeli.

Na moni na boulevard ba mutuka ebele eza koleka na boulevard, na bato baza ko katisa na boulevard na ba ndako ya etage namoni na ba poto ya mwinda.

Na moni mwana mwasi ba kangi ye suki ya maboko mwana mobali ba kati ye kovo, namoni baza ko kangisa biloko na libaya.

Toza komona mbisi mingi na kati ya filet owuti kobimisa ngo na mayi mbisi eza nano mike mingi.

Mwana mobali aza koleka na nzela salite etondi salite.

Akangi suki ya maboko.

Tomoni mutuka ememaka bato mibale eza pe na banzete eza koleka na balabala tomoni pe motoya makolo alati chapoi pembe aza koleka na makolo.

tozaki komona bamanzanza balabala toza komona nzete ya mwinda toza komona na basinga ya mwinda toza komona kuna na se bandako ya etage balabala bato baza koleka

Tomoni Bana misatu Bana mibale ya Mike balati bilamba ya pembe na Mwana oyo mosusu alati elamba ya moyindo asimbi pe sacoche ya pembe asimbi moniga naye ya mwa na kingo bazo KO kanga photo.

oyo ezali sapato babengi yango kache eza basorte ya bapantoufle

Ozali komona liboso na biso, bato mibale bazali na kati ya sale ya conference. Bato baye bele, bavandi na bakiti, na ba kamera eza kofilme bango.

Pneus ya motuka ezali ya kotoboka batie kale ya libaya na ba pneus ya eza ya kopanzana.

Mwana-mobali alati bilamba ya pembe, chemise ya pembe, pantalon ya pembe, nsima na ye toza komona ba poto na ba nzete ya madame na bato baza kosakana na terrain.

Tozokomona bana oyo batelemi nakatikati ya balabala, baza KO kanga photo, bato ebele bazo leka namakolo bango batelemi liboso na balabala.

Tomoni mwana mwasi oyo akati suki alati lunette aza kokanga foto liboso ya boutiki na ye.

camionete ya kokakola na rava na voitire arava na kombi etelemi na parking

Maman oyo alati single, alati pantalon, akangi na kitambala na motu, aza koteka safu, aza na ba saki ya ba safu aza koteka.

Liboso nanga nazomona mettre aza na senteur ya noire aza kolakisa bana ndenge babundaka karatéka bana bavandi nasima bazakotala ndenge azokosala entraînement

Tomoni bamagistrat baza na kati ya sale ya réigno baza kosambisa bato toza komona badekole bilamba na drapo ya pays ya congo praserville

Nakati alimentation bazo teka Biloko yakolia

Na moni nzete ya masangu eza na kati ya bilanga , nanu eteli malamu te.

Sapato ba bengaka kece eza na langi ya rosé na pembe ba lasse nango pe ezali rosé batiye yango na ciment ya pembe.

Oyo ezali nyama ya kotumba, bakati matungulu nyama ngo ba benga ngo cabri.

tomoni basoda baza kokangisa photo-souveni balati bikoti ya motane na bikoti ya mai ya pondu na bikoti ya mwindu tomoni batelemi liboso ya biro na bango

Mibali minei ba na reunion liboso ya ba mesa na bango batie milangi ya mayi, balati pe ba bage baza ko solola.

toza komona lipapa ya mwasi batiyango likolo ya balcon ya pembe kote bakotaka lokolo na moni ezali neti plasticue eza na ba langi ebele.

Awa tozali na kati ya kelasi, toza komona bana ya kelasi bavandi, bazali kotanga

Tomoni na kati ya sani oyo balambi potopoto bakie na kati ya sani eza sani ya ma ya libende eza poto poto masango ya peme.

tozakomona nakati ya bilanga oyo matiti eza ya kokawuka kuna na gambo toza komona eza na ka zamba matiti ezebele kuna na nzamba

Namoni mwana mwasi ya moke na mwana ya mobali mwana mobali asimbi gurde ya plastique balati ba keche.

Awa toza na kati ya bijoterie tozali komona bazali koteka ba channete na biloko matoi na bamontre baza koteka biloko nyonso awa na kati ya bijoterie oyo

Awa eza na kati ya esposition, toza komona ba mibele na bana basi na ba papa baza ko kabola ba papie moko boye na maboko ba mosusu ba telemi baza ko esplike bango n tina nini baza ko kabola ba papie oyo.

Na kati ya sagni oyo ya pembe tozali komona makembe ya kokalinga na mbisi ya kokalinga na mafuta toza komona pondu.

Mondele akangisi foto na bana ya gardien.

tozali komona mbala sokali na nguba ya kotokisa na masango ya kotokisa na masango ya kotumba

Tozali komona bana basi baza kobeta basket na terain ya basket toza komona na bato bayaki kotala ndenge baza ko sakana tomoni na ba arbitre pe baza wana.

Naza komona masuwa eza na kati ya Ebale ya congo ,bati pe drapeau likolo ya masuwa.

Na liboso na biso toza komona ndako ya etage ya nivo moko, na matole na yango batie eza ya mwindu na libanda batie bapave libanda batie pena baplaye.

Buku oyo babengaka yango ndeke ezali na kati ya zala na ye toza komona badesine bandeke na bana ndeke na zala na bango toza komona liboso banzete na mayi.

Tomoni tabac bakangi nakati ya lopango tozalikomona penepene ezali nzete na matiti azo koliya na libata tozokomona penepene nayango.

bapolisi misato bakangi bamiyibi batie bango na kati ya motuka ya bapolisi balingi bakende na bango

Namoni sani ya mbele ya pembe na ba tâche ya bleu ba dessiné mutu asimbi nzete pembenini ezali ba fleur.

Pe ezali machine ya ko kata mabende, esalaka na courant tomoni liboso ezali mabaya na mur ya pembe.

Toza komona kisi ya komela ba bengi yango mbangu mbangu, ezali kisi ya vitamine pesaka nzoto bo kolongono. Kisi ya epesaka nzoto bo kolongono, ba bengi yango mbangu mbangu.

Awa ezali na magazin tozo komona batie ba robe ya ba zaza koteka bilamba ya bana basi, ba latisi ba robe mosusu na bikeko misato toza komona bilamba ba tia ngo na étager.

roato wana bijuteri la vie ote kba channete batekaka bapete na mosapi batekaka ik eblbiloko ebele batekaka

To moni mama moko na mwana na ye a tié loboko na litama, na mama a tie motu na ye likolo ya motu ya mwana na ye, baza ko kanga photo na baza kolia ba lipa na milk.

Toza komona mbisi ya kokalinga na sani mosusu batie fumbwa na sani mosusu batie kwanga sani ya mweza ya kolela pembe.

Na moni liboso na nga president Deni Sasu Gweso. Aza ko pesa bato mbote. Bato baza ko betele ye maboko. Baza ko sololisa ba peple.

Namoni na mesa batiye ba vino, nakati ba lilala batiye na ba tomates na Mapa a ba matiti eza penepene.

Na moni stade ya monene baza batongi oyo kote babetaka ba ndembo, oza komona stade moka kitoko oza kopela ba mwinda.

toza komona biju na bashenete na basinga ya kingo balatisi yango ekeko rekomsi bazali kotekisa yango

molakisi azali kotangisa bana mike bana guardien baza kotangisa banwe biloko na cai toza komona tablo toza komona pe na molakisi mosusu ya mwasi aza penepene bana

Toza komona policier angunzami asimbi monduki, aza kotala motuka kuna liboso naye eza motuka na bato misato ba telemi liboso motuka na bala bala etondi mayi, liboso kuna pe toza komona policier mosusu atelemi na bato.

Toza komona, ba polisie batenemi liboso ya bilo na bango. Polisie moko, asimbi vere na molangi, aza komelisa moninga na ye masanga na molangi. Ba mosusu bazali kotala.

Awa tozali na ville ya Brazzaville, tozali komona motu moko asimbi drapeau ya moke na pembeni toza komona ba mwinda ya ba poto na drapeau.

Ezali eloko batiaka na maboko ba mekaka motema.

Mafuta ya payi payi ezali nakati ya mulangi ya pembe batye yango na se.

Ndaku ya mulai ya étage.

Tozali komona mutuka eza koleka na balabala na liboso tozomona station ya essence musika koza ngomba ba dessiner na nzela esika batu bakatisaka na makolo

Namoni mwana mobali oyo alati chapeau chemise ya mwindu na pantalon ya ba soldat aza kotambola na balabala liboso naye koza mutuka tomoni ba ndako nyonso eza ya kokangama

Namoni mutuka monene oyo ba bengaka bus eza ya couleur ya moyindo na pembe, bus yasika.

Namoni bakolie ebele basali yango na mayaka bakolie batiaka yango na kingo namoni ezali ya bacoulere ya vere ble melange.

Tomoni motuka monene ba bengaka yango tracteur eza kosala na balabala eza kobongisa balabala bato pe baza kokende na balabala.

Ezale kisi epesaka mposa ya colia badesene lilala na nanasi na tomate.

Nazalikomona mutuka ya modèle ya Toyota eza na parking mituka mibale.

Tozali komona bana ya gardiene bazali metre na bango bazali kokabola bango bacado balati bilamba ya pembe na ya bozinga.

Président Omar Bongo ya Gabon.

Bato baza kosala réunion na kati ya salle de réunion, baza ko projecter biloko baza koloba na salle de réunion.

Toza komona mwana mobali akangisi foto aza likolo ya pusupuse, na sima naye kuna toza komona ba ndaku na bilanga ba nzete ya kokoti.

Awa na kati ya cuisine toza komona ezali ba biloko ebele batye na kati ya armoire, eza ba milangi ya mungwa, eza ba milangi ya ba mafuta, na biloko ebele batye na kati.

Awa bazo lakisa viso mala ya sukali eaa na Langi ya motane pe na Langi ya pembe na kati nango

Awa to moni ba mama oyo baye kosomba biloko na wenze. Ba simbi shakoshi na ye. Toza ko mona baza koteka bitabe na makemba na ba lilala na wenze.

Awa na kati ya wenze ya bikeko, baza koteka bikeko ba mibale misato baza koteka na ba brassard na ba singa.

Namoni saani ya pembe batiye nakati mbisi yakokauka namoni basangisi yango na bamisuni

Nazali komona eza esika oyo bazali kobongisa balabala, tomoni na bakonzi baye kotala

Awa to zali ko mona si toza ko mona mbeli to zako mona soka eza likolo ya libaya toza komona lisusu na mbeli.

Toza komona mama oyo akangi suki ya maboko. Alati eloko ya matohi, alati pe na chanete ya wolo. Toza komona ye alati mpe na libaya.

Na bilili oyo tozali komona eza mutu bakati ye suki, pe tomoni batie ye biloko oyo batiaka ba ndeko basi pona suka na bango ekoma pete

Toza komona pot yamolayi eza likolo ya bandako, bandako eza na se na banzete eza na se toza komona ville ya monene.

Toza komona juge oyo ya mondele ba kangi papa simo kimbangu ba kangi ye ba moniololo na kingo na maboko baza ko juge baza kolakisa ye mosapi.

Muana muke, mwana mwasi atelemi liboso ya ndako asimbi na mokongo alati jupe ya noir na chemise ya pembe na mayi ya pondu.

Toza komona camion eza koleka na defile, toza komona na tribune basoda baza kobeta fanfare basoda mosusu bamati na kati ya motuka baza koleka na defile.

Elenge mobali azali kotiya langi na ndako, asimbi brosse esalaka musala yango. Alati elamba na lopoto ba bengi salopette ya langi ya mbwe.

Awa tozali komona lipapa moko ya mwindu, na ya culere ya pembe batiango na sima, eza lipapa esekomi ya kala eza likolo moko.

Awa nakati ya salle ya Reunion tozali komona ba ministre bazalaki na Reunion na mondele oyo soki aza ministre ya mboka nini nayebite nasima yandako wana tozali komona drapeau na photo ya president DENI sasungweso.

Awa likolo ya mesa tomoni baza kotia ba livre na ba cahier ba livre mosusu eza ya couleur motane mosusu eza ya mwindu mususu eza ya pembe.

Awa tozali na fleve congo toza komona banzete ebele kota brasivile, toza komona na ngambu kuna toza komona congo kinshasa katikati ezali fleve ma ya fleve.

Tozomona mbula ebetaki balabala ebukani ba mwinda ekweyi na se ba ndako ebukani biloko nyonso eza kobuka na bato baza koleka baza kotala.

Namoni camion ememi fufu bato bamati likolo ya basaki ya fufu na carosserie bato baza koleka na balabala na makolo.

Tomoni ba sportif baza na kati ya stale ya ya sport baza kokanga foto souvenir balati makolo ngulu batelemi liboso baza kokanga foto.

Liboso na ngana azali komona mai ya ebale, na kati ya mai etondi matiti ming,i pe naomona mai yango eza neti mai ya salite.

Toza ko mona likolo ya mesa na sani ya mbele, toza ko mona nyama ya kokalinga na kwanga, na ndunda na mwa ka pilipili ba tié na mesa, eza biloko ya kolia .

Tomone biloko balambi ezali loso batie na nyama batie na pondu na masosi supu batiaoa kati a sani.

Awa toza nakati ya wenze tozalikomona bazakotekisa matungulu bazakotekisapee ba pilipili yamobesu nayakobela

Awa eza na kati ya biro toza komona ministre alati masque, alati mpe na montre aza ko signé na kati ya kaye, garde corps atelemi na sima na ye, aza kotala ye ndenge aza ko signé.

Bana kelasi bakangi photo pene pene ya ndako ya airtel

Awa tozalikomona mbentu ba menuisier basilisi KO sala eza na langi ya chocolat tozokomona na saso nayango eza mbetu ya double.

Toza komona nguma ekangi nzete eza komata na nzete enge kota na mayi

Mwana mobali oyo atelemi liboso ya ndako eza na couleur ya motane na kati eza na couleur pembe atelemi liboso ya porte likolo bakomi France telecom.

Toza komona elenge mwana mwasi oyo auti na salon a defrise suki na ye atie eloko ya matoi na litoi tomoni atie apacoli rouge beze alati pe na chennete.

Toza komona mwana mobali oyo alati bilamba ya sport, azali ko kima aza ko tourne na terrain alati bilamba ya bleu jaune atie na akangi eloko moko na maboko.

Tomoni foto ya papa fumalongo papa Simon Kimbangu batie foto na ye batie na kati ya toneaux mosusu batie na se ba disney foto na ye ya kala.

Tomoni bilenge mibali bazo kima tomoni bazo sala sport ya kokima

Tozo komona nzete ya mwinda likolo nango ezali basinga ya mwinda eleki likolo tomoni mutuka etelemi liboso ya lopango nandako ya etage

Toza komona balabala ezali na mabulu na mayi ya salite tomoni eza na portaille ba mur tomoni ndako ya Etage.

Tomoni mobali oyo alati bilamba ya pembe, chemise ya pembe, pantalon ya pembe, alati na sapatu ,na nsima naye tozali komona nzete ya lidame na kati ya terrain .

Tozali komona nakati ya terrain eza na kati batu te bazobeta ndembo équipe moko elati bilamba ya pembe na ya mwindo mosusu elati bilamba ya motane naya jaune.

Awa tozali komona ngando elingi kokotana kati ya mayi, tomoni eza na se ya mayi toza komona eza neti toza komona ba nzete , na ba mabanga.

Tokomi na balabala tomoki komona mutu aza kopusa velo, na balabala na kote wana ya balabala mosusu motu eza kokende tozomona bapoto ya publicité.

awa toza komona bashacosh ya maboko batongiango na maputa mosusu baciango ba mayaka ezali likolo ya mesayamotane batyango likolo ya mesa ya motane

Awa liboso na biso toza komona bendele ya mboka ya bachino ezali na monzoto ya monene ya motane na ya Mike ezali na langi ya mosaka.

Tomoni bazo kolamba biloko n'a nzungu ya mwindu na lutu bazakobalula biloko eza liko ya, sokî likolo ya kiti sokî ezali.

Toza komona mafuta ya baza kotekisa yango eza mafuta ya suki na mafuta ya kopakola na nzoto batiango likolo ya mesa.

Naza komona baza kotekisa ba coussin ya moke, ya monene basorte nyonso ya ba coussins baza kotekisa na bakuse ya velour.

Tomoni mwana-mwasi na mwana-mobali bavandi na sima mwana-mwasi alati elamba ya langi ya mosaka pe na pantalon ya langi ya bozinga ,mwana mobali alati coupe na polo ya pembe.

Vature eza kokende na nzela nzete ekweleli yango liboso, eza vautire ya mwindo eza koleka na balabala.

Ami muana mwasi amemi bebe na ye atelemi liboso ya motuka aza ko kanga foto, na kati ya lopango na bango.

Toza komona ba ministre baza na kati ya salle de reunion toza komona batie foto ya president de la republique Denis Sassou Ngeso batie ango na mir.

Awa tozali komona liboso na biso armoir eza na ba tirwire eza na langi ya pembe na langi ya motane ezali kotekama.

Namoni matiti na lutu ya libaya na masango batie ngo na se.

Toza komona mwana mobali ozo aza kodesine na tableau bamindele balati maputa ya pembe ye moka atye jeu bameche na suki na ye aza na mandefu.

Awa toza na kati ya kapitale ya braseville toza komona na boulevare bamotuku eza ebele na bamoto toza komona na bamwinda na boulevare bandako etage na banjete ebele.

Tozali komona lipungupungu evandi likolo ya zelo toza komona zelo eza ebele na lipungupungu ezali yango moko.

tomoni bamama baza kosala spore na kota na bango aza kotelefone alati bilamba ya pembe na chapeau ya pepe na sapato ya pembe

Ndako ya nzambe eza na Langi ya pundu ba nzete pembeni.

Tozali komona motuk etelemi liboso ya lopango ba bengi yango rava, liboso na yango ezali ndako ya etage na mire batie kanga moyibi na pembeni ya mire batie ba nzete.

Mafuta yakopakola na nzoto eza na vitamine.

Motuka e memaka ba saalités .

Toza komona sapatu babengaka yango kechi, eza na balace ya mwindu eza keche moko ya bien.

Namoni Mwana mwasi oyo Bakangiye ye suki yamaboko milayi batiye nakati bilamba nati, alati bilamba ya motani tomoni pe na sima batandiki bilamba.

Nakati ya lopango oyo tomoni ba ndako mibale ya Etage tomoni nakati ba nzete ya manga na ba nzete ebele na porte tomoni eza na couleur ya mwindu

aba likolo ya mesa tomoni batie basani eza na kati biloko ya kolia masani moko ya pembe ya mbele baemalabatie makembe yokalingambatie nyama ya kokalinga batie na matungulo likolo kote mosusu batie mbisi ya kokanga

Tozalikomona liboso na biso eza ba mesa oyo ezalaka na weze tozalikomona ndunda kuna tozokomona ba sac eza likolo ya mesa ya zandu.

Na bala bala Oyo ya muñene Tozo komoni batier publicite ya transfer d'argent n'a boka ya Togo batier photo ya mamá mijo nakati

Ndako etage bato baza koteka libanda na balabala namoni nzeta mbila na cloture.

Tomoni bana clasi bafandi na klase batindi mwana moko akende kotanga na tambo asimbi libaya asa kotanga mwana moko ya masi bakangi esuki ya maboko na mwana mobali avandi na sika.